Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun faayadha. Faayi kunis faaya mormaa yoo ta'u, kan inni bocame kaartaa mootummaa naannoo oromoyaatiini. Faayi kun kaartaa mootummaa naannoo oromiyaarraa bocamuu isaa baay'ee natti toleera. Anis faaya kana bitachuun barbaada.

Kitaaba jechuun kan barreeffama dheeraa of keessaa qabu beekumsa mat-dureewwan garaagaraatidha. Matseetii jechuun gosa barreeffamaa ta'ee kan odeeffannoo garaagaraa uummata isaaf ooludha. Gaazexaan innis akkuma warra kaanii odeeffannoof nu fayyada.

Siyaasa siyaasni adeemsa murtiiwwan garagaraa adeemsa dhimmoota jajjaboo murtiin itti laatamu gara nama biraatti yookiin qaama biraatti ittiin daddarbuudha

Suuraa kana irratti argaa kan jirru biqiltoota dha. Kunis biqiltoota magariisaa baay'ee nama hawwatanii dha. Biqiloonni kunis dhala namaaf oksijiinii laachuudhaaf gargaaru.

Qoricha aadaa jechuun gosoota qorichaa keessaa tokkoo ta'ee; kan hawwaasni ofuma isaatii biqiltoota addaa addaa irraa walitti funaanee itti fayyadamuudha. Kunneenis dhukkuboota garaa garaa of ittisuuf dhimma itti ba'uu danda'u.

Suurri kun kan nutti agarsiisu agarsiisa bareedinaati. Mucayyoon kuni uffata aadaa ammayyaa'een faayamtee , uffata kan nutti agarsiisaa jirti.

Suuraa kanarratti argaa kan jirru meeshaalee uummanni oromoo durii kaasee itti fayyadamaa ture keessa isa tokko kan ta'e, boraatii aadaati. Boraatiin aadaa kun kan bocamu bifuma aadaa ta'een mukeen irraati.

Beeksisa jechuun yogguu dhaabbanni tokko yookaan nama tokkoof kanfalee oomishasaa, meeshaaleesaa yookaan tajaajila isaa beeksifatu beeksisaan kunis miidiyaalee hawaasaa fayyadamuu danda'a televijinii fayyadamuu danda'a

Suurri kun kan nutti agarsiisu akkamiin wantoota fayyadamnee gogaa keenya kunuunsuu fi fayyaa isaa eeguu akka dandeenyudha jechuudha.

Bineensota manaa fi alaa Bineensota manaa kan jennu gosoota bineeyyii keessaa tokko ta'anii kan dhala namaatti madaqanii faana jiraatani dha. Bineensota alaa kan jennu immoo bineensota otoo dhala namaatti hin madaqin hafanii bosona keessa jiraatani dha.

Yeroo dhaabbanni tokko maallaqa kaffalee oomisha isaa beeksifatu beeksisaa jenna beeksisa kanas kan raawwatu namoota dhuunfaa miidiyaalee adda addaa ta'uu danda'a. Beeksisa kana yeroo raawwatanis kaffaltii qaama beeksisaniif sanarraa maallaqa fudhatu

Kopheewwan Kophee jechuun wanta dhalli namaa miila isaarratti uffatee deemu dha. Kopheen kunis faayidaalee garagaraaf ooluu danda'a. Isaan keessaa inni xiqqoon miila keenya balaawwan garagaraa irraa ittisuudhaafi dha. Inni biroon immoo bareedinaafis ooluu danda'a.

Inni suuraa kana irratti argaa jiruu Saree jedhama. Sareen dhala nama gidduutti amanamuumadhani kan bakka bu'uu. Faakkeenyaa amanamummaatti jechuudha.

Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun oomishaalee nuti guyyaa guyyaadhaan suupermaarkeetii guddaa deemnee bitannudha. Isaan kunis waantota akka nyaataa, dhugaatii, Meeshaalee qulqulliinaa ta'uu malu.

Miidiyaa hawaasaa Miidiyaa hawaasaa jechuun gosoota miidiyaa keessaa tokko ta'ee, kan erga interneetiin gara addunyaatti dhufee booda uummata qaqqabuu eegaledha. Miidiyaa hawaasaa isa kanatti fayidaa fi balaawwan hedduu qaba.

Qonna jechuun gocha dhalli namaa fedhii isaa guuttachuuf jedhee taasisu keessaa Isa tokko yoo ta'u, innis kan of keessatti hammatu lafa qotuu fi loon horsiisuudha. Loon kan horsiisu nyaachuufis ta'uu danda'a gurguruufis ta'uu danda'a.

Inni argaa jirru kun gosoota kitaabaati. Kitaabichi kun wiirtuu jedhama. Jildii 10ffaadha. Kitaabni kunis kan barreeffame barattoota gargaaruudhaaf qormaatasaanii haala sirriin hojjatanii gargaarsa laataaf

Suuraa kanarratti kan argaa jirru mucayyoo bishaan baachaa jirtudha. Mucayyoon kun maatii ishee gargaaruudhaaf bishaan fageenya irraa waraabuudhaan gara maatii isheetti geessaa jirti. Kunis kan agarsiisu aadaa gara baadiyyaa keessatti baay'ee beekamudha.

Meeshaalee miidhaginaa Meeshaalee miidhaginaa kan jennu wantoota nuti of bareechuu dhaaf yookaan of miidhagsuu dhaaf dhimma itti baanu dha. Meeshaalee miidhaginaa kana of faayuu dhaaf bira darbee ittiin of kunuunsuudhaaf illee itti fayyadamuu dandeenya.

Suuraa kana irratti argaa kan jirru barattootaa fi barsiisota. Barattoonni kun bifa qabatamaa ta'een barnoota isaanii barachaa jiru. Akkasuma barsiisaan illee barattoota isaanii haala gaarii ta'een ibsaafii jira.

Amantaa jechuun itoo mirkaneessa saayinsii hin barbaadiin waanti kun naaf ta'a, ilaalachi tokko ta'uu danda'a, yaada ta'uu danda'a, akkasumas amantaa ta'uu danda'a naaf ta'a jedhanii fudhachuudha.

Suurri argaa jirru kuni furtuu manaati. Furtuun manaa immoo kan inni nu fayyadu qabeenyi keenya akka hannaaf hin saaxilamne akkasumas akka nu kalaa hin banne ittisuudhaafi.

Siyaasa jechuun dhawata biyyi tokko ittiin bultu, ittiin hogganamtu, aangoon nama tokko irraa gara biraatti ittiin daddarbu, garee tokko irraa gara biraatti ittiin daddarbudha. Siyaasni jiruu hawwaasa tokkooti jedhama.

Daldala jechuun gochaa dhalli namaa waa itti gurguru , waa itti bituu fi wantoota garaagaraa itti wal jijjiiranidha. Gabaa jechuun immoo iddoo daldalli kun itti raawwatudha.

Kuni gosoota hojii keessaa isa tokkodha. Namoonni lamaan asirratti argaa jirru kuni qulqulleessitoota yoo ta'an, hojiin isaaniis naannawaa kanarratti balfawwan gataman yoo jiraatan kaasuudhaan iddoo gatamuu qabutti geessu.

Tajaajila bu'uuraa kan jennuun tajaajilaawwan baay'ee bu'uura ta'anii yookaan murteessoo ta'anii kan hawaasni hawaasni sirriitti barbaadudha. Isaan keessaa muraasni humna elektiriikii, bishaanii fi daandiiwwani. Gurgurtaa qinxaaboo kan jennuun immoo gurgurtaawwan iddoo xixiqootti gargar bahanii gurguramanidha.

Wanti suuraa kanarratti arginu gosoota dibataa keessaa isa tokkodha. Inni kun dibata rifeensaa yoo ta'u, kan nu fayyadu rifeensa keenya ittiin kunuunsuudhaaf, qulqullina isaa ittiin eeggachuudhaafi. Anis dibata kana baay'een jaalladha. Gara fuulduraattis bitachuun yaala.

Suuraa kana irratti kan arginu nyaata Itiyoophiyaa keessatti baay'ee beekamuudha. Nyaanni kunis biddeena xaafii adii fi nyaatawwan bu'aa loonii qabatanii jiraniidha.

Hawaasa jechuun uummata bal'aa kan ilaalcha wal fakkaataa, seera wal fakkaataa yookaan aadaa wal fakkaataa waliin qabani dha. Maatii jechuun immoo gosootuma hawaasaa ta'anii kan firooma yookaan dhiiga walii qabani dha.

Meeshaalee manaa meeshaalee mana ka jennus kan dhalli namaa mana keessatti dhimma itti bahuudha. Fakkeenyawwan meeshaalee manaa keessa meeshaalee qulqullinaa ta'uu danda'a meeshaalee nyaata ittiinqopheessan ta'uu danda'u.

Ogummaa fi aadaa Ogummaan dandeettii waan tokko bifa sirrii fi qixa ta'een hojjechuudha. Ogummaan kan argamuu karaa addaa addaatiin. Isaan keessaa inmi tokko barachuudhaan, inni biroon muuxannoodhaani. Aadaa kan jennu immoo ibsituu saba tokkoo yookaan biyya tokkooti.

Manaafi mana jireenyaa, manni jireenyaa wantoota dhala namaaf murteessoo jedhamanii kaa'aman sadan keessaa isa tokkodha. Manni jireenyaa da'oo dhala namaati. Iddoo itti dhalli namaa jiruufi jireenyasaa itti gaggeeffatudha.

Suuraa kanarra kan arginu namoota ispoortii baay'inaan hojjechaa jiranidha. ispoortiin kunis ispoortii hawaasumman hojjetamu yoo ta'u, jajjabina qaamasf akkasumas, fayyummaa dhala namaaf baay'ee murteessadha. ispoortii dalaguun nama kamiifuu ni goorfama.

Meeshaalee manaa Meeshaalee manaa kan jennu wantoota mana keessatti dhimma itti bahamani dha. Meeshaalee manaa keessaa muraasni meeshaalee qulqullinaa, meeshaalee nyaanni ittiin qophaa'u, meeshaalee nyaanni ittiin dhiyaatu ta'uu malu.

Asxaa jechuun mallattoo yookaan faajjii yaada, garee yookaan biyya tokko bakka bu'uu danda'udha. Yemmuu asxaa keenya fudhadhu dhaabbata akkasumas garee yaada biroo irraa adda ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabna.

Inni asirratti kan argaa jirru ibsituu biyya tokkoo kan taate alaabaadha. Alaabaan kunis, kan bakka bu'u biyya Afrikaa keessaa tokko kan taate Eritiriyaadha.

Kuduraalee jechuun biqiltoota jirmi, hundeen yookiin baalli isaanii nyaatamuu danda'udha. Muduraalee jechuun immoo nyaatawwan daraaruu yookiin sanyii baasuu danda'anidha.

Alaabaa fi asxaa Alaabaa jechuun ibsituu yaada yookaan biyya tokkoo ti. Alaabaan kun yeroo baay'ee kan hojjetamu uffataawwanii fi halluuwwan garagaraa irraayi. Asxaa jechuun immoo kan yeroo baay'ee alaabaa irratti ittiin fayyadamnu akkasuma illee faajjii fi mallattoo waa tokkoo ti.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa Manneen dhugaatii kan jennuun iddoowwan dhugaatii waantota dhangala'oo ta'an bitnee itti fayyadamnudha. Manneen nyaataas akkasuma manneen dhugaatii iddoowwan nyaata garaagaraa mallaqaan itti fayyadamnudha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru ilillii yookaan abaaboo jedhama. Ililliin kan fayyadu bareedinaaf, miirawwan garaagaraa ittiin ibsachuudhaaf (miirawwan kanneen akka jaalalaas haa ta'u, kan akka gaddaas haa ta'u) ililliidhaan ibsachuu dandeenya.

Faayi wantoota bareedinaaf itti fayyadamnudha. Faaya mormaa, harkaa, gurraa ta'uu danda'a. Faayi warqii yookiin meetii irraa hojjetamuu danda'a.

Maashinoota, maashinoonni meeshaalee teeknooloojii keessaa tokko ta'anii kan hojii dhala namaa daran salphisuuf kan oolaniidha. Maashinoonni kun gosoota garaa garaa tahuu danda'u.

Amantaa jechuun kan dhalli namaa naaf ta'a jedhee uumaa kiyya jedheen akkasumas yaadni Kun naaf ta'a jedhee fudhatee yommuu amanu amantaa jenna.

Seera kabachiisaa jechuun nama seera barate seerarratti leenjii fudhatee kan qabeenya namaa akkasumallee namoota balaawwan garaagaraa irraa jigsudha. Namni Kunis seerri yoo cabe seera sana sirreessuudhaaf Hanna garaagaraa irraa ittisuudhaaf ni oola

Faashinii, yogguu faashinii jennu waanta hedduu jechuu dandeenya. Isaan keessaa inni tokko faashina rifeensaa, faashina uffannaa, faashina ilaalchaa, faashina haala dubbii tahuu danda'a. Faashiniin kunis yeroodhaa gara yerootti ni jijjirama, ni guddata.

Qoricha aadaa kan jennu qoricha hawaasni bifa aadaa ta'een dhukkubbiiwwan garaagaraa irraa of fayyisuuf itti fayyadamudha. Qoricha aadaa kanas kan qopheessu ogeessuma hawaasa kana keessaa bahe kan beekumsa dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe kan gonfatedha.

Biqiltoota jechuun gosoota lubbu qabeeyyii ta'anii kan akkuma lubbu qabeeyyii biroo guddachuu fi harganuu danda'ani dha. Biqiltoonni nyaata isaanii kan qopheeffatan ifa aduu fayyadamuu dhaani. Akkasumallee biqiltoonni faallaa dhala namaatiin kan harganan oksijiinii gara alaatti baasuudhaan, kaarboon dayoksaayidii gara keessaatti fudhatu.

Tajaajila Bu'uuraa fi Gurgurtaa Qinxaaboo Tajaajila Bu'uuraa kan jennuu tajaajilaawwan hawaasaaf baay'ee murteessoo ta'anii fi kan hunda caalaa isaan barbaachisani dha. Fakkeenyaawwan tajaajila Bu'uuraa keessaa muraasni tokko Humna elektiriikii, Bishaan, Daandii, Mana barnootaa fi Mana yaalaa fa'aa dha. Gurgurtaalee Qinxaaboo kan jennu immoo gurgurtaawwan iddoo xixiqqoo tti gargar qoqqoodamani gurguramani dha.

Suura kanarratti kan argaa jirru bineeyyiidha. Bineeyyiin kuni buufata tuurizimii yoo ta'an, namoota gara garaaf biyyoota gara garaarraa dandeettii hawwachuu qabu. Akkasumallee, biyya isaaniif dinagdee guddaa argamsiisuu danda'u.

Suurri kun kan nutti agarsiisaa jiru qaama misooma koriidariiti. Misoomni koriidarii misooma magaalaa yoo ta'u, inni kunis kan fayyadu magaalaa tokko babbareechuudhaaf akkasumallee qulqullina isaanii ol kaasuudhaafi.

Meeshaalee adda addaa kan jennuun gosoota meehaalee ta'anii kan meeshaalee biroorraa baayyee adda ta'aniidha isaan kunis hawaasa biratti gatii olaanaa kan qaban ta'udha. Kan argamanis yookaan yoo bitamuu barbaadanis gatii isaanii kan qaalii ta'udha.

Suura kanarratti kan argaa jirru namoota biqiltoota kunuunsaa jiranidha. Biqiltoota kunuumsuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaas biqiltoonni dhala namaaf faayidaalee gara garaa ni laatu. Faayidaalee nuuf laatan keessaa tokko qilleensa qulqulĺuudha. Akkasumas donagdee keessatti short ni taphatu.

Tajaajila bu'uuraa kan jennu tajaajilawwan hawaasa biratti faayidaa fi iddoo olaanaa qabanidha. Gurgurtaa qinxaaboo kan jennu immoo yogguu oomisha yookaan immoo meeshaa tokko iddoowwan xixiqqaatti gargar baasnee gurgurru gurgurtaa qinxaaboo jenna.

Inni kun kan nutti agarsiisaa jiru bineelda manaa keessaa tokko kan taate harreedha. Harreen kan nu fayyadu geejjibaafidha. Akkasumas harreen kun amma dugdarratti baatee marga dheedaa jira.

Muuziqaa kan jennu waanta yeedaloo, sagalee bareedaa fi meeshaalee muuziqaa garaa garaatiin walitti dhufee, bareedee hawaasa bira gahudha. Muuziqaan faayidaalee gara garaa namaaf laachuu danda'a. Isaan keessaa tokko bohaartiidhaaf, yaaddoo garaa garaa balleessuudhaafillee ta'uu danda'a.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa Manneen dhugaatii kan jennu, mana iddoo itti maallaqa baasnee waantota dhugnu itti bitamudha. Manneen dhugaatii kunis alkooliiwwan ta'uu danda'u, waantota alkoolii irraa bilisaas ta'an, ta'uus malu. Mana nyaata kan jennu immoo iddoo nyaanni itti maallaqa baasnee nyaata garaagaraa bitannudha.

Suurri kun kan nutti agarsiisu labatni haaraan kan boruu biyya tokko ta'uu danda'an yogguu daree tokko keessatti baratanidha. Barnootni wanta baay'ee murteessaa ta'edha. Garuu osoo barnootni haala biyyattii madaalu osoo qophaayee natti tola.

Suura kana irraa kan arginu, mana jireenyaati. Manni jireenyaa dhala namaatiif baayyee murteessaadha. Bu'uuraalee jireenya dhala namaatiif barbaachisan keessaa isa tokko.

Kan suuraa kana irratti argamu gosoota dhugaatii keessaa tokkoo dha. Innis dhugaatii Habashaa Biiraati. Dabalatan namoota umuriin isaanii hin geenyeef kan heeyyamamu miti.

Suurri kun kan agarsiisu voolkaanoo Ertaalleedha. Ertaalleen kan argamu naannoo gammoojjii Affaar keessatti yoo ta'u, volkaanoo baay'ee si'ataadha. Kunis kan dhohu yeroo yeroodhan, saffisaanidha.

Suuraa kanarraa argaa kan jirruu, gabaasa mootummaaleen biyya lamaa yogguu wal gahanii mari'atanidha. Mootummaaleen kunis pirezidaantii biyya Somaaliyaatiifi kan Ijiptiidha.

Beeksisa Beeksisa jechuun yogguu dhaabbanni tokko oomishaaf tajaajila isaa qaama biraaf yookaan dhaabbata biraaf maallaqa kaffalee beeksifatu dha.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan, kitaaba kan jennu barreffama dheeraa kan beekumsa mata-dureewwan garagaraa irratti nuuf qoodudha. Matseetii fi Gaazexaawwan immoo kan odeeffannoo irratti xiyyeeffatanii hojjettanidha. Matseetiin kan yeroo dheeraatti maxxanfamu yoo ta'u, gaazexaan immoo yeroo gabaabaa keessatti maxxanfama.

Suura kanarraa kan argaa jirru akkamiin yogguu meeshaa tokko daldaltootarraa bitannu bifa salphaa fi saffisaa ta'een kanfalludha. Kunis E-birrii fayyadamuudhaani.

Suurri Kun kan nutti argisiisu, kitaaba baayyee jaallatamaa barreessaa baayyee beekamaa Baahiluu Girmaatiin barreeffamedha. Mata dureen kitaaba kanaa Oromaayaa isa jedhudha. Kitaabni kunis uummata Itoophiyaa gidduutti kitaaba baayyee jaallatamaadha.

Gidduu gala bashannanaa jechuun iddoo namoonni bohaartiidhaaf yookiin yeroo dadhaban aara galfiidhaaf deemanidha. Iddoowwan Kunis iddoo ispoortii yookiin taphaa ta'uu danda'u.

Hojii jechuun dalagaa dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa adeemsifachuuf maallaqa argachuuf jedhee wanta hojjatudha. Dalagaan Kunis gosoota garaagaraa ta'uu danda'u kan akka barsiisummaa, maandisummaa, konkolaachisummaa fa'aa ta'uu danda'u

Suura kana irratti kan argaa jirru mana bifa ammayyaa ta'een ijaaramedha. Manni dhala namaaf wantoota bu'uraalee keessaa isa tokko kan ta'edha. Anis mana kana baay'ee jaaladheera.

Waanti suuraa kanarratti argaa jirru, bineensota qaqqaalii biyya keenya keessatti argamu keessaa isa tokkodha. Bineensi kun kan maqaan isaa Jeedala Diimtuu jedhama. Anis gara fuulduratti akkan Jeedala Diimtuu deemee daawwadhu abdiin qaba.

Meeshaalee manaa Meeshaalee manaa kan jennu, gosoota Meeshaalee mana keessatti dhimma itti baanudha. Gosoota Meeshaalee keessaa muraasni Meeshaalee qulqulliinaa ta'uu danda'a, Meeshaalee nyaata ittiin bilcheeffannu ta'uu danda'a, Meeshaalee nyaata ittiin dhiheeffannus ta'uu danda'u.

Suura kanarratti argaa kan jirruu, gosoota mana jireenya keessaa isa tokkodha. Manni kunis kan beekamu naannoo lafa baadiyaatti yoo ta'u, kan ijaaramu bifuma bifa aadaa ta'een; citaa fi mukkeen akkasumas dhoqqee irraayi.

Geejjibaa fi konkolaataawwan Geejjiba jechuun yogguu dhalli namaa iddoo tokkoo gara iddoo biraatti konkolaataa, baabura, xiyyaaraa fi kanneen kana fakkaatan fayyadamuu dhaan imalu 'Geejjiba' jedhama. Konkolaataa jechuun immoo gosoota geejjibaa keessaa isa tokko ta'ee kan daandii irra deemuu fi gommaa qabu dha.

Beeksisa jechuun gocha dhaabbanni tokko miidiyaawwan garaagaraa kanneen akka televizyiinii, raadiyoo miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaan tajaajila isaa, Meeshaalee isaa yookaan oomisha isaa maallaqa dhaabbatichaa kaffaluudhaan beeksifatudha.

Muuziqaan gosoota aartii keessaa isa tokko ta'ee kan sagalee babbareedaa fi meeshaalee muuziqaa adda addaan walitti qindaa'ee ergaa gara garaa dabarsuudhaaf kan ooludha

Suuraa kanarratti argaa kan jirru biyya tokko bulchuu kan danda’u yookaan bakka bu’uu kan danda’u amantaadha. Amantaan dhala namaaf baay'ee murteessaa dha. Namni tokko rakkoo isaas ta'u, milkaa’ina isaa rabbi isaatti himatus akkasumas galateeffachuuf isaan gargaara.

Suuraa kanarratti argaa kan jirru, toora miidiyaa hawaasaa keesaa isa tokko kan ta'e, vaayiberiidha. Miidiyaan hawaasaa dhala namaaf fayidaa guddaa akkuma qabu, akkasumas miidhaalee gara garaa qaba. Kanaaf itti gaafatamummaa guddaan itti fayyadamuun baayyee barbaachisaadha.

Miidiyaa hawaasaa Miidiyaan hawaasaa gosoota miidiyaa keessaa isa tokko dha. Miidiyaan hawaasaa erga intarneetiin kalaqamee booda kan argamedha. Miidiyaaleen hawaasaa kun ammatti hawaasa biratti faayidaalee fi miidhaalee danuu qabu.

Inni as irratti argaa jiruu kun Asxaa dhabbata tokko dhabbatichis 'Madaliifi Tajajilaa Qoruumsa'tti.

Suuraa kanarratti argaa kan jirru namoota mana jireenyaa ijaarrachaa jiranidha . Namoonni kunniin gamtaadhaan kan mana kana ijaarrachaa jirani, manni kunis mana ammayyaawaati.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu gosoota meeshaalee keessaa tokko Kan ta'e teessoo shiniiti. Meeshaan kun bocamu bifa aadaa ta'een yammuu ta'u; kan hojjetamus mukeen irraati.

Hawwaasa jechuun namoota baay'ee walitti qabamanii aadaa walfakkaataa, tooftaa jireenyaa walfakkaataa fi seera walfakkaataa qabani dha. Maatii jechuun immoo namoota dhiigaan walitti dhiyaatani dha.

Suura kanarratti argaa kan jirruu taphataa sarara fuulduraa kilaba Ingiliiz kan ta'e, kan Maanchister Siitii( Manchester City)ti. Taphataan kun maqaan isaa Irliing Broot Halaand yeroo jedhamu, akkuma suura kanarraa arguu dandeenyutti, waliigaltee yeroo dheeraa kan ta'e, waggaa sagal kan kilaba sana faana waliin isa tursiisu mallatteessuusaa nutti himaa jira jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun Meeshaalee dhalli namaa mana keessatti dhimma itti bahudha. Meeshaaleen manaa Kun baayyee nu gargaaru. Fakkeenyaalee Meeshaalee manaa keessaa muraasni, firiijii, televizyiinii fi Meeshaalee qulqulliinaadha.

Hawaasa fi maatii. Hawaasa kan jennu garee uummataa bal'dhaa kan ilaalcha seera aadaa wal fakkaataa qabaatuufii kan bal'dhinaan waliin jiraatudha maatii kan jennu immoo kan firoominaafii dhiiga walii qabanidha.

Suura kana irratti argaa kan jirru gosoota geejibaa keessaa tokko kan ta'e geejiba konkolaataadha. Konkolaataan kun iddoo tokko irraa kaasee gara biraatti Meeshaalee garaagaraa geejibuuf akkasuma illee nama illee geejibuuf ni fayyada. Naannoo kanatti Geejibni maallaqa olaanaa ta'uu isaa uummata baayyee mufachiisaa jira.

Daldala jechuun gochaa waan tokko gurguruu , bituu fi waa wal jijjiiruu yoo ta'u gabaa jechuun immoo iddoo daldalli itti raawwatudha .

Mana jechuun tajaajilaawwan bu'uuraa dhala namaaaf barbaachisan sadan keessaa Isa tokkodha. Manni dahoo dhala namaati. Iddoo keessa rafan, nyaata itti bilcheeffatan, iddoo itti maatii jiraachifatan ta'uu danda'a .

Asxaa jechuun mallattoo yaada tokko bakka bu'uu danda'u, garee tokko bakka bu'uu danda'u, akkasumas illee biyya bakka bu'uu danda'udha.

Suura kana irratti argaa kan jirruu, namoota jajjaboo, hamma siyaasa biyyattii keessatti shoora olaanaa taphachaa jiranidhaa. Kan isaan raawwachaa jiran kunii erga muudamanii yookaan walgahii taa'anii booda tokkummaa isaanii agarsiisuudhaaf harka wal qabatanii dhaabbataa jiru.

Faaya Faaya jechuun bareedina yookaan miidhagina jechuu dha. Faayi kun illee uumamaan namaa kennamuu danda'aa akkasumas wantoota gara garaa irratti erga dhimma baaneen booda argamuu danda'a.

Hooggantoota beekamoo kan jennu namoota hooggansa irra jiran kan baay'ee beekamanidha. Beekamtiin isaanii Kunis beekamtii haala gadheen yookaan haala gaariidhaanis ta'uu danda'a

Bineensota manaa fi Bineensota alaa Bineensota manaa jechuun gosoota bineeyyii keessaa isa tokko ta'anii kan namatti madaqanii isaan faana jiraatani dha. Bineensota alaa jechuun immoo bineeyyii utuu dhala namaatti hin madaqin hafanii daggala keessa jiraatani dha.

Beeksisa: Yeroo dhaabbanni tokko oomishaa fi oomishtummaa isaa akkasuma illee tajaajila isaa qaama biroof yookaan dhaabbata biroof kaffalee akka isa beeeksisu yoo taasisu beeksisa jedhama.

Manneen dhugaatii kan jennu mana deemnee maallaqa baasnee wantoota dhugaman ittiin bitannudha. Manneen nyaataa mana nyaata garaagaraa maallaqa baasnee itti bitannudha

Suura kana irratti kan argaa jirru sirna waaqeffannaa amantoota Ortodoksii Tawaahidoo yoo ta'u, amantoonni kunis naannawaa mana waaqeffannaa isaanii deemuudhaan Rabbii isaanii kadhachaa jiru.

Geejjibaa fi konkolaataawwan Geejjiba kan jennu sosochii dhalli namaa iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti taasisu dha. Kunillee konkolaataawwan, baaburaawwan fi akkasumallee xiyyaara fayyadamuu danda'a. Konkolaataawwan kan jennu immoo wantoota tajaajila geejjibaa nuu kennan keessaa isa tokko ta'ee, gommaa qabuu fi daandii irratti tajaajila laatu dha.

Geejiba turizimii fi immigireeshinii Geejiba jechuun sochii dhalli namaa iddoo tokko irraa gara birootti konkolaataa, baabura xiyyaara yookaan immoo malleewwan aadaa fayyadamuun taasisudha. Turizimii jechuun immoo yemmuu namni tokko bashannanaaf jedhee iddoo tokko daawwatudha. Immigireeshinii immoo jireenya fooyya'aa barbaacha biyya tokko gad lakkisanii gaafa biyya biroo gaafa deemanidha.

Geejiba turizimii fi immigireeshinii Geejiba jechuun sosochii ilmi namaa iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti Meeshaalee geejibaa garaagaraa fayyadamuudhaan taasisudha. Turizimii jechuun immoo yemmuu dhalli namaa bohaartiidhaaf yookiin bashannanaaf iddoo tokko daawwatudha. Immigireeshinii jechuun immoo yemmuu jireenya fooyya'aa biyya tokko gad lakkisanii biyya biroo deemanidha.

Suuraa kanarratti argaa kan jirru meeshaalee bareedina keenya ittiin eeggannudha. Meeshaaleen kunis kan qabatee jiru bareedina quba keenyaa kan ittiin eeggannu akkasumas bareedina rifeensa keenyaa kan ittiin eeggannudha.

Oduun odeeffannoo waqtaawaa haqa qabeessaa fi amanamaa. Oduu tokko hawaasa bal'aa biraan gahuudhaaf miidiyaalee garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Isaanis kanneen akka televezyiinii, raadiyoo fi miidiyaalee hawaasaa yookaan intarneeta ta'uu danda'u

Meeshaalee manaa fi waajiraalee Meeshaalee manaa kan jennu, Meeshaalee mana keessatti dhimma itti baanudha. Meeshaalee waajiraalee kan jennu immoo Meeshaalee waajiraalee keessatti yookiin iddoo hojiitti tajaajila garaagaraaf itti dhimma baanudha.

Inni ilaalaa jirru kun Ambessaa Biiraa jedhama. Gosoota dhugaatii keessaa isa tokkodha. Namoonni umuriin isaanii kudha saddeetii gadi ta'e, biiraa kana akka dhugan hin gorfamu.

Oomishaalee suuparmarketii Oomishaalee suuparmarketii kan jennuu oomishawwan namoonni yeroo baay'ee bittaa dhaaf yookaan bituu dhaaf fedhii qabu dha. Oomishaaleen suuparmarketii kunii oomishaawwan gosa hedduu yoo ta'an kan suuparmarketii tokko keessatti argamani dha.

Manni bu'uuraalee jireenyaa dhala namaaf barbaachisan sadan keessaa isa tokkodha. Kan nu fayyadus, keessa rafuudhaaf, keessatti jiruu fi jireenya keenya gaggeeffachuudhaaf, akkasumas keessatti nyaata bilcheefachuu dhaaf ta'uu danda'a.

Ogummaan dandeettii yookaan kennaa dhalli namaa ittiin hojjatudha. Ogummaan Kunis kan argamuu danda'u karaalee garaagaraatiini. Isaan keessaa tokko barnoota, muuxannoo, akkasumas namoota biroorraa baruudhaani. Aadaa kan jennu immoo ibsituu Saba yookaan waan tokkooti

Suurri kun kan agarsiisu mana jireenyaati. Manni jireenyaa kunis mana jireenyaa abbaa darbii lamaati. Kunis maallaqni baay'een itti ba'ee kan ijaaramudha.

Siyaasa jechuun dhawaata biyyi tokko murtiiwwan gara garaa ittiin murteessitu, angoo qaama tokko irraa fuutee qaama biraatti dabarsitu, akkasumallee dhimma tokko irratti yaada bifa seera qabeessa ta'een dhiyeessitu dha.

Dhugaatiiwwan kan jennuun dhangala'oo qaama namaa keessa gaafa seenan fayidaalee guddaa namaaf laatanidha. Dhugaatiiwwan Kun wantoota garaagaraa ta'uu danda'u. Isaanis dhugaatiiwwan alkoolii ta'uu danda'u yookaan kan alkoolii irraa bilisaa ta'uu danda'u

Biqiltoota kan jennu lubbu qabeeyyii harganuu fi guddachuu danda'an keessaa isaan tokko dha. Biqiltoonni nyaata isaanii kan oomishatan ifa aduu fayyadamuu dhaani. Kan harganan immoo oksijiinii gara alaatti baasuu dhaan kaarbondayoksaayidii immoo gara keessaa tti fudhatu.

Oomishaalee suuppramarkeetii. Oomishaalee suuppramarkeetii kan jennuu kan jireenya guyyaa guyyaadhaa dhala namaa barbaachisanidha. Isaan kunis suupparmarkeetii tokko keessatti baay'inaan kan argaman yoo ta'u yogguu barbaadamanitti namni dhaqee maallaqaan bitachuu danda'a.

Suurri kun kan agarsiisu nama doktor Diimaa Aga'o jedhamaniidha. Dr diiman umurii dheeraadhaaf siyaasa fi qabsoo keessa nama turaniidha.

suurra argaa jirru kun gosoota misoo ma qonnaa keessa isa tokko ta'e mosee yookaan dinnichia bifa ammayyaawaa fi saayinsaawwaa ta'een kilaastaraan facaafameedha. kunis omishtummaa isaa guddisuuf shoora olaanaa qaba.

inni kunblafaj baasufgmaashini kun bishaan lafa jala gaffagoo jiru qotee baasuudhaaf ini gargaara kunis hawaasa bishaan rakkatan ni gargaara

inni kun kitaaba yoo ta'u kitaabni kunis mata-dureen isaa dhaala jedhama kan barreeffames barreessaa Mootii Abbaltii Tufaa jedhamuun kunis asoosamadha

Suurri argaa jirru kun Saamunaadha. Kan natti agarsiisu saamunaan kunis maqaan isaa Tooriyaa jedhama. Tooriyaan akkuma saamunaa qaamaa biroo qulqullina keenya ittiin eeggachuuf ittiin of babbareechuudhaaf nufayyada.

inni kun kan agarsiisu maatii mana tokko keessati maatileen kunis habbaa warraa haadha warraa mucaa fi micaa yoo qabateeraa maatiin kunis ijoollee isaanii akkaataa wantoo tokko tokkotti hojjetan mana keessatti barsiisaa jiru

Suurri argaa jiru kun, sa’aatti ammayyaawaadha ,yookin immoo tajaajilota garaagaraaf godhachuu dandeenya. Isaan keessaa tokko, sa’aatii ittiin ilaaluudhaaf, bilbila ittiin bilbiluudhaaf, dhiibbaa dhiigaa keenya, teempireechara garaa garaa ittiin baruudhaaf akkasuma illee bareedinaaf godhachuu dandeenya.

Inni kun meeshaalee ijaarsaa keessaa isa tokkodha. Maqaan isaas ujummoo jedhama. Ujummoon kan tajaajilu, bishaan iddoo tokko gara biraatti daddabarsuuf ykn immoo shiboo elektirikaa mana keessa iddoo tokko gara biraatti daddabarsuuf fayyada.